Zinyanye zatoba bazita mu, mu bikokolo, ne bi kokolo byene bye bibaawo nenga ate bili bibili chilala chili imaso chabonekele naabi chindi chili idayi chabonekele kajeche nenga zinyanye zo zatoba, zatoba zitandalafu.

Umukasi ali mikigona ahambile biitu mukono asudile biitu bigona mukono amemele umwana abowesele ileesu aboya lizune bwezi'line nenga lindi lye mumaso aleka lyayima kumutwe kungazi.

Zituga zili zidatu zaleya magosi zaleya ne jimichinga jiliko mafumbo gamagali zili kozijenda bunyaasi bwayoma ubundi bukilimo bu bisibisi bisaala bili adani biliko maatu mabisi nenga ke bili bileyi.

I'kanisa i'maaso mulyango kungazi kwene batako musalaba, nenga mu mulyango muliko budaala, ba'akako i'langi itandalafu, i'maaso ba batako i'langi ya yellow batako gindi i'waanga.

Mayi ni babaana mayi agwa iboyele kitambala imutwe, agwatile ni i'gomosi ahambile i'kumbi baana boosi baambile i'kumbi bali kabaga cabbage, baliko baga cabbage nenga umwana agwatile ipaale inyipi, gundi agalwatile gugubo gutandalafu, idaayi kutulo kwene kuliko busa bisala, kutulo kwene kwe gumugunda gwa cabbage kuliko bisala ni bunyaasi bubisi nenga baliko baga cabbage ni zi kumbi.

Umwana ali khuseka umumali aliko molu magali nenga atusile meno antse enyusilemo afumbilemo bisige ne tsimoni aliko lizune kumutwe nenga ingube isi agwatile chifuba chili kwasha achi kumina mapesa da nenga umwana ugundi umujeke echengelele kulubega kulubega lwo umwana wene uyo kulubega lungene busa

makanika ukanika zi'motooka ali kutusamo gu belingi guma mugulu, akukolesa kyuma kutusamo, imotooka yene ili idayi, nepikiki nayo ili kumukono mulayi, imotooka ili kumukono munyelenze

Bidinga bigali, nenga bidinga mwene mulimo mezi, mezi gene gadima, nenga bidinga byene bili bigali biliko bisaala, bisaala byakula byatula ku bidinga byene, nenga idayi yene eyo iliyo mezi, mezi gene ga...

Zikafu zingali zaleya zizinga zizinga zitandalafu izindi zilimo zidambi zimali zindi zagonele asi izindi zemile mungaki nenga zagonele asi kawa bunyaasi da nenga idani bisaala biliyo bibisi.

Umwana umujeke emile imaaso e- gamamda ga- gesi badekela ku sigiri gamanda gene bagekasile kubi fata adaayi aliwo kipande kipande kyogesa kiti atu awo ba- ba- basubulirawo bakyusanisirawo silingi bamala basindikira batu silingi esi manda gali aliwo kakomeko batu bekale idaayi lidote lili idayi nalyo batema lidote batelewo batu bekale idaayi mudwena wagwatile ikofila ku mutwe umulala pawo dawe nenga bekale ku-kukyikomeko nikyisiliko kili esi umwana uyo

Umusinde, emile ni mayi wewe. Mayi wewe ali ku nyweela mezi mukidomolo nenga bama kulima, zikumbi ziliwo bama kwaga bitu nga idaayi bindi biliwo bakili kwaga, Umusinde emile a'ambile a'ambile mukibuno.

Baana basudile bidomolo bilimu mezi, bali ku lugudo baliko bagyenda, balala basudile bidomolo batelemu lulwaala bukika bandi bemisile bidomolo busila, ugundi a'ambile asudile kidomolo umusinde a'ambile ni kichupa usembileyo, bandi basudile budomolo bugyeke bwe litre zitaano, bandi litre abili, bandi litre likumi bali ku lugudo nenga gimisaala ni bunyaasi bili kulugudo kwene zitulo.

Zimbogo zingali zityo nenga abwene esi zili gumumu gwatulile gumutandalafu kulubega lulayi gumumu gwatulile gu mutandalafu kuluwande lwe idaayi mumu gukili kudabulayo da.

Zimbogo zine zili kumezi nenga mukigona, indala yemile mumezi muwene, zindi ziliko zi zindi ziliko zilwana adayi zibili ziliko zifana nga zili ka zilwana, nenga zili zili mukigona. Nenga mumaso gindi yemile mumezi, zi mbogo.

Kyisaawe kye Mandela National Stadium nenga anze wene aliwo zi'motokha zapakingakile kumulyango kisaawe mugaati kili i circle kyayigulila kili mukibuga idani iliyo lukalesi, kibuga zinzu ziliyo zingali ne kimisaala najo gya green jili gayo ni esi zingilila ba pakingaga awo zi motoka ni gumulyango mwene ne gate nayo yayigulila ku bwene

Lugudo lwa kolas, bakalamu agati zimotoka zindala zininila ku ku lubega lundi zindi zikila ku lubega lundi. Kutulo bakubako bidebe ku lugudo kulutulo, zinzu zalilwana lugudo zindi zigolofa ze kamabaati matandalafu, zindi kezili zigolofa da. Nenga idayi batayo bulalo mungazi, ku lugudo lwene batako bulalo buli mungazi. Ku bulalo kwene kungazi lugudo lwabitila lutulo lwaza kubitilako bulalo. Kadinga kaliko ku lubega lunyelezi.

imote imotooka isuda zekye ili ketikula, imotooka iminaga lugudo yamale kulima, umutu akufuga ekalemu akufuga naye imotooka iminaga lugudo, kumukono munyelezi kuliko enzu, mumaso buliyo bu bisaala ni bunyaasi bubisi

Inzuki yemile kukimuli iliko mooya mamali ni gamawanga matabule yabako ni ge langi ye gamatofu kungazi kumugongo.

Umutu ali kusindika igaali agati ene egaali kuchuma chene che agati aboyeleko zinyanye mu buvera waji emele engo zatoba inyuma yene ateleyo zinzagi ne ali kusindika igaali agwatile isaati kyanjeleka jene iliyo inzu iye gamatofali ne zidinisa zezindabilo ano.

Baana babili bagyeke ba'ambanile, ba'ambanile mu munguto baliko bagyenda ku lugudo nenga ku lugudo kuliko kuliko misaala migali nenga imaaso aliyo umutu asudile bitu kumutwe, bitu biwanga nenga bali kugyenda bali babili bana bali babili balikugyenda bali kubitila mumisala migali nibisi...

maato gali kumezi, nenga binyinyi bili kwefulukutila mungazi, kungazi kwe gamaato bili kwefulukutila mungazi, nenga mumezi mulimo kifananyi kye ligulu, mezi ga mezi ga ka gogesele kisiza kye ligulu, nenga binyinyi mezi kwefulukutila mungazi byaleya imunwa, byaleya ni bigele, biliko zipapa zingali

Umukasi aboya chitambala imutwe agwata ingubo ilimo ne bimuli ayiboya ka jojo mumilo inyuma iliyo gusaala

Isimba ili kujenda ili kweza ili kuza kulugudo nenga emotoka nayo ili kulugudo yabonekele indabilo ndwena eyona eba kumotoka nenga isimba yona ili kujenda, isi ili kujendera binyaasi biliwo nenga bunyaasi kawo bisaala, eli kwejenda Eli kuza kulugudo lugudo lwena

Baatu bali kukyina makyina babowa bigata batele kumutwe bagunyako nizi-nibisaala babowako gamoya bagwatile binyele mubyangaji bakasi bagwatile bisika byamwalo bi-bitandalafu baseza bagwatile nabo bitantalafu byamwalo bali kukyina yesi babugulila bakye

Mikyugwa gyatoba gyili kukyisala, kyisala kyeene kyiliko mantu mabisi nega mikyugwa kyili migali nega kyatoba nkyazuna kyili kyeragyi yenabizari

Umukasi ali kumudala agwatile chikofila ali kumudala guliko inanasigwabako zinyanya gwabawo bukomeko bapangilewo ni gamabondi madote gali hadayi ahambile ali kuuta zizagi mukapapula atelemo ni zinyanya bitungulu biliwo abita esi imavulu abichingilisila imanvulu agwata ni ovorolo esi abikamo silingi amubowa migosi luwuzi ulundi alubowa muchibuno.

Inyanza nenga iliko, gamayengo galiko gamayengo galiko kunyanza ni buwanga nabo buli hagati lubega lunyelezi payo buwanga buwanga buli hagati ku'side iye gumukono mulayi buwanga buliwo bwamile mungazi, buwanga bwo yellow.

Zinguje zinne ziliko jimyoya zekale mubunyasi bunyaasi bubisi ee zili zinne nenga ziliko zilya

Ikyisi yemile abunyaasi, zizinga zindeyi i imbesemu ilimo ni buwanga nenga yemile e bunyaasi buliwo bubusi ni idayi bisaala byabonekeleyo binyimpi

Inzofu yemile akutu akali bunyaasi, bunyaasi bwayoma yemile kwi'taaka ne itaayi esi amile idaayi inyuma , buliyo bunyaasi bubisi ne jimisaala nagyo jiliyo jimibiisi nenga inzofu yene yaleya zinziga.

Inyama itsoke batele kusowani bateleko ni ni kamulali umubisi bakalilemo kamulali mwene agati bateleko ni bitungulu bibisi ninzinyanye nazo bakalilemo nzimbisi bekasile kumezza

Batu bazile kulambuula, bali munzila babili bazungu batangile imaso Kana kali kagyeke inyuma kagwatile zingubo za blue, kasudile ni kapapula ka blue. nenga uwe maso umuzungu agwatile i'kofila naye uwilako agwatile i'kofila gundi wemile idaayi naye amemile i'bag nenga gundi akalilisile wake wekabili nenga usokile ahambile i'camera boosi bagwatile migato bamali bamemile ni gimisawu ku mugongo. Kutulo kwenzila isi bali kubitilako, kuliko kyipande kya yellow.